Kubalulekile kakhulu ukubana omama bavakatshele ezibhedlela ukuze bayethola usizo lokuvikela imikhuhlane ememetheka ebantwaneni usizo olunjengo kuhlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane enjenge "measles".

Abezempilakahle okuhlanganisela omongikazi labodokotela, nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane omemetheka masinyane, bayagqoka impahla yozivikelayo bevala amakhala, izandla lapho besakhangela abantu bebakhangela i temperature emzimbeni ukwenzela ukubana bavikeleke.

Imikhuhlane ememetheka masinyane efanana lomkhuhlane wecovid 19. Edinga ukubana abempilakahle andubana basondelele abangabe belawo lowo mkhuhlane bazivikele ngempahla ehlanganisela amawovorosi, ehlanganisela ama musk kanye lamaglavusi ukuzivikela kuleyo mkhuhlane.

Umama ongabe ehloliwe watholakala ukuthi ulomkhuhlane omemetheka masinyane lowo odinga ukubane esuswe lapho okulabanye abantu ahanjiswe endaweni yakhe yedwa ulandwe yizisebenzi zempilakahle abagqoke impahla yokuzivileka kusukela ekhanda kusiya enyaweni ukuze bengabambi umkhuhlane.

Abathathu laba abagqoke impahla yokuvikela kusukela ekhanda kusiya enyaweni kungenxa yokuthi lowo abamthweleyo ubulewe ngumkhuhlane omemetheka masinyane, ongamemetheka loba umuntu esefile. Bamthwele ephakathi kwesikhwama esigcinelwa labo abafileyo bemusa endaweni yogcina.

Owesifazana ozithweleyo usesibhedlela lapho ahlezi khona phezu kombheda encediswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela lomongikazi lapho bemfake idrip okumanzi azamncedisa emzimbeni wakhe ukuze engaphelelwa ngamanzi kulalemitshina yalezinsuku emaceleni.

Abezempila kahle basebenza nzima ngaphansi kwelanga umhlaba wonke jikelele ukuthi bahambe ezindaweni ezihlukileyo benikeza abantu abehlukeneyo abadala labancane usizo ngezempila kahle ukubakhangela into ezinjengabo Bp labotshukela

Umama uhambe labantwabakhe ezibhoraneni lapho abathola khona amanzi ahlambulukileyo kukhanya efundisa abantwabakhe imisebenzi yangekhaya omncane esikha amanzi ngezigubhu ezimlingeneyo labanye bakhe ngokunjalo.

Ababili laba bakha amanzi ngezigubhu empompini endaweni engabe iyakhelwe izakhamizi zalapho ukubana zithole amanzi ahlanzekileyo ukuze bavikele imikhuhlane etholakala emanzini angahlanzekanga.

Omama abathathu abaze ukuzokha amanzi endaweni eyakhelwe izakhamizi ukuze zithole amanzi ahlambulukileyo aphuma epompini eyakhiweyo kakuhle, omama laba babuye lezigubhu zabo bekhelela betshintshana beyenze umzila

Umkhuhlane wengqondo usuvamile kakhulu ebantwini kungenxa yokuthi abantu sebehlangana lezinto ezibuhlungu kakhulu ezicina zibaphambanisa ingqondo. Ngalokho abantu kufanele bafundiswe ngempilakahle yengqondo ukuze nxa sekubafikele bakwazi ukuthola usizo ezibhedlela.

Owesifazana obonakala ebambe ikhanda etshengisa ukudideka engqondweni, kulezinto ezinengi ongabe ezicabanga emcabangweni yakhe ezingaphambanisa impilakahle yakhe, kungoba kulemikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela o"depression" labo "enxiety".

Imitshina yakulezi insuku isisenza kubelula kubomama ababeletha abantwana isikhathi singakaze sifike ngoba iyanelisa ukubagcina inyanga zabo zize zifike ezokuthi baphume esibhedlela iyenza kuphunguke lenani labantwana ababhubhayo bezalwa.

Ukuhlanzeka yinto eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ezibhedlela yikho kutholakala amabhakane abhaliweyo axwayisa labo abasebenza khonalapho ukubana nxa umuntu sechithe ulutho kufanele ukubana aluhlikihle ukuze lungaphambanisi omunye mhlawumbe ngokutshelela aze awe.

Umbiko lo inamathiselwe emdulwini endaweni yezempilakahle. Unikeza umlayezo kulaba abasebenza khonalapha ukubana kufanele bahlikihle kumbe bahlanze lokhu abangakuchitha khonapha besasebenza mhlawumbe sokungaphambanisa ukuqhubeka komsebenzi

Izibhedlela zisuka zigcwalelwe kakhulu! Kwesinye isikhathi uthole abantu behlezi bebuthene bebanengi, emabhentshini. Belindile ukubana babone odokotela. Okungaba yingozi kwesinye isikhathi, kungoba abantu bengathelelana imikhuhlane etshiyeneyo. Khonalapho besalindlile.

Omongikazi abathathu basesibhedlela abesilisa ababili lowesifazana oyedwa baphakathi kwalapho kugcinwa khona abantwana abazelweyo kódwani skhathi sabo sokuthi babelethwe sifike. Babuka umntwano phakathi kweglass loku bagcinela .

Amalunga atshiyeneyo aseyenze imizamo eminengi emnyakeni edluleyo ukuthi abezempilakahle babuthane bahambe ngendawo ngendawo befundisa abantu ngezempilakahle ukuzivikela emikhuhlaneni lokuthi baziphathe njani.

inhlanganiso ezehlukeneyo kwele Africa ezihlanganisela i Power Africa ziyabambana ngenjongo yokuthi balwisane lemikhuhlane etshiyeneyo kwezempilakahle ukusizana labo mongikazi labodokotela ukuze imikhuhlane ethile ingamemetheki

Izibhedlela zilazo indawo ezigcina abantu asebefile ukuthi bengonakali futhi kuyanceda kulabo abangenelisi ukuhambisa kwezinyi ndawo ukuthi nxa umuntu sebhubhele esibhedlela. Ahle agcinwe khonalapho besebebuya bezomthatha ngeyabo imota behambisa lapho abekwa khona .

Kubalulekile kakhulu ukubana abazali bahlale bevakatshela ezibhedlela lapho behambisa abantwana ukuthi bathole okwempilakahle ukuvikela imikhuhlane engabaphambanisa. Ukwenzelukuthi kuphungule inani labantwana abafa besesebancane.

Inhlanganiso ezinengi ezingaphathelananga lohulumende sezincedise kakhulu ehlangothini lwezempilakahle ikakhulu I USAID ebonalala lapha ebhakanini okutshengisela ukubana eRwanda ihlanganisele besiza kwezempilakahle.

Isibhedlela lesi siyakhiwe kuhle kakhulu sicecisiwe ngotshani okuhle okuqunyiweyo lezihlahla ezinhle kanye lamaluba abadala bakhanya bengabe bephangisile ukufika bethola kungakavulwa basalindele ukubana kuvulwe bangene phakathi.

Owesifazana uvakatshele abezempilakahle esibhedlela elethe umntwana wakhe, usana aluthweleyo enyaweni zakhe. Kubonakala umongikazi ebhala ebhukwini lakhe, ikhadi lesibhedlela esomntwana, erekhoda lokh' akwenzileyo.

Isibhedlela esikhulu lapha abantu ababuya bezothola usizo ngezempilakahle omama babonakala behlezi emabhentshini abanye babonakala behamba khonapha emgwaqweni kutshengisa ibhakane elibonakalisa ukuthi nxa ufuna ukuya ngale uhamba njani kubonakala lesisebenzi esigqoke ama uniform alapha esibhedlela.

Imithi ayithengiselwa kuphela abantu abangabe belemikhuhlane kodwa lezinyamazana zilayo imithi yazo ethengiswayo ezokubana zivikeleke emikhuhlaneni kumbe zelatshwe lezi inyamazana zingahlanganisela inkomo kungahlanganisela inkukhu ngokunjalo.

Umkhuhlane owe osteoporosis ulendlela ezitshiyeneyo ezokuthi umuntu angazivikela njani esizitshelwa ngabempilakahle ukuthi umuntu akufanelanga ukuthi abheme igwayi, anathe utshwala ufanele ukuthi abe eselangeni okwesikhathi esithile azilolongwe lomzimba wakhe ngendlela zama exercises.

umuntu lowu uthwele amaphilisi esandleni sakhe angumhlobo otshiyetshiyeneyo amanye ngamakhulu amanye ngamancane atshengisa ukubana kufanele awanathe wonke ukuze asizakale emhkhuhlaneni wonalowu ongabe umkhathaza kubonakala amanye aseceleni phansi amaphilisi

Ukuze odokotela babone ukuthi umuntu ulomkhuhlane onjani emzimbeni bayathatha igazi lokunye emzimbeni okuhanjiswa ema laboratory lapho okuhlolwa khona ukubana akula mkhuhlane yini othile kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku.

Ama laboratory yindawo ezitholakala ezibhedlela noma ezizimele zodwa ezilinde ukuhlola izintezifana legazi lomunti noma isikhwehlela ukubona ukuthi akula mkhuhlane phakathi yini lowu odingwa ngudokotela kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku

Owesilisa usesibhedlela kungoba engezwa kahle ebonakala ehlolwa ngulowo ofundele okwemitshina yakulezi nsuku yokuhlola umzimba womuntu kungaba ngama thambo noma phakathi kwawo umzimba ubaba ubonakala ekhiphile phezulu ukwenzela ukuthi umtshina ubone kahle okuphakathi.

Ababili abasesibhedlela besendaweni yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni lapho kubonakala umtshina wakulezinsuku owesifazana ewusebenzisa ukubana ahlole lowu owesilisa ome phambi kwakhe ukuba ngabe engela yini imkhuhlane emzimbeni kubonakala kukhomputha.

Omama bavakatshele esibhedlela omunye ubonakala ezithwele isisu esesisisikhulu .Omunye umama engabe elande ukuzobhalisa, umongikazi ubonakala ekhangela kumabhalane amaphepha lawa awathwele esandleni aphathelane labomama laba abazithweleyo.

Imtshina yalezinsuku isiyenza kubelula ikakhulu ezibhedlela. Odokotela labomongikazi sibeyanelisa ukuba babone imkhuhlane ehlukumeza abantu masinyane ukuwenzela ukuba babanikeze imithi ehambelana lakhonokhu okubahlukumezayo.

Ngemva kokubana iCovid-19 isibulale abantu abanengi, abaqeqetshileyo ngezempilakahle babuya lama"vaccine" asizayo ukubana umuntu angabambi lumkhuhlane, nxa suthe wambamba akwazi ukuthi awulwise ngamasotsha omzimba.

ukuthuthuka kwe technology kusize kakhulu ngokuletha imitshina efana le difibrillator leyo esiza kakhulu umuntu nxa inhliziyo yakhe isingasa tshayi kuhle kumbe ismile kancane iyavuselelwa ukuthi iqale ukutshaya kuhle

Lawa ngama tray asetshenziswa esbhedlela ukuthwala imithi etshiyeneyo ihanjiswa ngezindawo ngezindawo kwesinye skhathi iyabe ihanjiswa emawardin iyabe ifuqwa ngabo dokotela kumbe abo mongikazi abatholakala khonalapha esbhedlela.

Imithi yakulezi usuku iluncedo kakhulu kulabo abaphathekileyo ikakhulu amaphilisi eyenelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ayenelisa lokuvikela imikhuhlane, odokotela bayabhala ukuthi umuntu ayethenga amaphilisi emafamasi ukuthi asizakale.

Amaphilisi lemithi yakulezi nsuku ethengiswa emafamasi iyasiza kakhulu emikhuhlaneni eminengi ukwelapha kanye lokuvikela ngemva kokubana umuntu esetholakale elomkhuhlane othile emzimbeni.

I broncho stop ngumuthi ongawuthola epharmarcy ngemva kokubana udokotela esekubhalelel incwadi yokubana uwuthemge kuyasiza kakhulu emuntwini okhwehlelayo nxa isifuba asakhe somile ukusithambisa ukuze azwe ngcono

Lowungumuthi wakulezinsuku obizwa kuthwa yihistazine, lowumuthi ngowokuvikela ukuthumuntu angaguliswa yikuthi kahambisani lolunyulutho olungaba yikudla loma izihlahla, lowumuthi uphakathi kwebhokisi elilithanga.

Longumuthi wakulezi nsuku ongabu selapha umkhuhlane othile noma ukuvikela ngokunjalo uphakathi kwebhokisi . Utshengisa ngaphandle ukubana ubizwa kuthiwa uyini . Utshengise lokuthi ulungiswe ngani sibona mahlamvu aluhlaza laphana phezulu lamabala bhaliweyo atshengisu kuthi wenziwe ngani ngowani.

Emnyakeni esiphila Kiyo abantu sebehlaselwa kakhulu yimikhuhlani ephambanisa imcabango yabo ephambanisa ingqondo zabo yikho ke sokukhona izibhedlela umhlaba wonke jikelele eziphathelane lokukhangela abantu abalohlupho lwengqondo lokubanikeza usizo lamaphilisi lemithi lokubanikeza ikhanselinhi

Ukukhula kuhle kwabantwana kuhlanganisela ukubana abazali babo bahlale njalo bevakatshela kwabazempilakahle ukuze bahlolwe babonakale nxa kukhona okungamanga kahle emzimbeni wabo ukuze bathole usizo. Yikho bekhona obongikazi labofokotela ezibhedlela.

Amalunga ahlukeneyo aweze mpilakahle asesebenze nzima kakhulu okweminyaka eminengi kwabanye kufika imnyaka elitshumi lanhlanu. Kuzanywa ukuvikelwa abantwana emkhuhlaneni ememetheka kibo besese bancane, odokotela bayahlangana bejabulela lezi inhlelo.

Kubalulekile ukubana abantwana abasanda kuzalwa bagcinwe kakuhle ukuze bavikeleke ekubambeni imkhuhlane enjengo mkhuhlane wokukhwehlela. Yikho ke abazali kufanele babagqokise impahla egudumalayo babuye babagoqele ngezingubo ezikhudumalayo.

Kubalulekile ngitsho lasebantwaneni abancane kwenza ukuthi bakhule bekhaliphile izikolo zabo zakhiwe ngendlela yokuthi balendawo zabo zokudlalela imijingo yokuthi ngesikhathi sebephumula sebeqedukufunda bahambe bayodlala ukuze bakhule kuhle

Omongikazi labodokotela basesibhedlela babuthanele isigulane esikhanya siphathekile kakhulu besenza i operation endaweni yokwenzela ethiwa yi theatre kubonakala kule mithi etshiyeneyo eceleni labo bagqokile impahla yokuzivikela besayenza umsebenzi wabo.

Inhlanganiso ezitshiyatshiyeneyo ezempilakahle ziyahlangana ndawonye ngokuyikuphungula inani labantwana abatholakala belomkhuhlane we HIV and AIDS ngalokho ke kutshengisa ukubana sokufike ke 89% yalabo bantwana abangabe bengelawo lowo mkhuhlane.

Omongikazi basehlelweni lokuhlaba abantwana amajekiseni umama uzile lomntanakho ukuthi azohlatshwa ijekiseni engavikela imikhuhlane etshiyeneyo umongikazi ubonakala emhlaba engalweni leyo jekiseni

Akusadingi kuthi umuntu ahambe kweyinye indawo ukuyathola usizo lokuhlolwa umzimba wakhe kungoba sokulemitshina yakulezinsuku eyanelisa ukuhlola umuntu ezilalele embhedeni esibhedlela kusetshenziswa okusa makhalekhukhwini

Izisebenzi zesibhedlela zibuthene ndawonye. Zibonisa ngokomsebenzi wazo ngoba kuqakathekile ukubana zihlangane ngemva kwesikhathi zincedisana ngokuthi bathuthuke ngokomsebenzi wabo abayabe bekiwo.

Phakathi kwemdlalo wengququ kubalulekile ukuthi kube khona abezempilakahle ukuze bancedisane lalaba abalimala bephakathi kokudlala ngoba okunye kungadingi isibhedlela kudinga ukuncedisa khonapha ngabe first aid ingoba bayabe belayo imithi yakhona.

Kubalulekile ukubana omongikazi labodokotela nxa besakhangela izigulane, bagqoke impahla eyaneleyo ukuthi bazivikele. Umongikazi ubonakala egqokile ezandleni ukuzivikela, lapho esabamba lesisigulane, esikhanya silaliswe embhedeni, kodwa ke ebusweni, bekufanele, abe egqokile, okokuzivikela ngokunjalo.

Umtshina wakulezi nsuku ohlola umzimba womuntu ukubona ukubana kala yini umkhuhlane othile awusadingi kuthi ahambe Kweyinye indawo ukuthi ayehlolwa kodwa uhlolwa elele khonalapha embhedeni kuhambisana le thekhinoloji yakulezi nsuku

Amapharmacy aqakathekike kakhulu, ngoba alemithi etshiyeneyo. Esiza abantu kwezempilakahle. Kungoba ezibhedlela noma udokotela esethe wakubhalela, uyaswela eminye imithi. Ubusuhamba ke uyethenga epharmacy imithi yokukhwehlela. Leminye etshiyeneyo, yokwelapha imikhuhlane.

Ikhabothi leyi itshengisa imithi etshiyeneyo efakwe phakathi kwayo, itshengisa amabhokisi angabe ethengiswa nxawusubhalelwe ngu Dokotela ukubana thenga amaphilisi athile ubusubuya uwathole khonapha esibhedlela.

Efamasi kulapho okuthengiswa khona imithi elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Odokotela ngemva kokubana sebekukhangelile bayakubhalela ukubana uhambe uyethenga umuthi othile ubusuwuthola ke khonalapha, kutholakala lamanzi phakathi ahlambulukileyo okubana nxa ufuna ukunatha lawo maphilisi uhle usizakale.

Owesilisa umile efamasi phakathi kwayo, lapho okulemithi etshiyetshiyene ethengiswayo, elapha imikhulhlane emzimbeni, ongabi usubhalelwe ngudokotela ukubana oyowithenga kungoba esibhedla ungekho ubusubuthola khanalapha, efamasi.

Ezibhedlela kulendawo lapho okufakwa khona amabhakede amanzi alempompi zokuthi abantu bageze izandla ukwenzela ukuthi bahlanzeke okuncedisa ukuvukela imikhuhlane ememetheka masinyane enjengabo cholera labo covid-19 kanye lama sanitizer ayabe ekhona njalo.

Abezempilakahle bayenza umsebenzi omuhle kakhulu ezigabeni lapho okuhlala khona abantu ukuthi bahambe bebafundisa ngezempilakahle bebabuthanisa ngobunengi ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni lokuthi baziphathe kuhle ukuvikela imikhuhlane.

Imikhankaso yezempilakahle isivamile kakhulu ngaphansi kwelanga ethuthukisa ulwazi lwabantu ngokuthi baziphathe njani futhi ithuthukisa ukwazi lwalabo abavele bekhonapho kwezempilakahle omongikazi labodokotela.

Lo ngumkhankaso wezifundo zempilakahle kubonakala abantu abadala abathwele izithupha zabo ngemva kokubana sebefundisiwe ngezempilakahle kulalebhakane elibanjwe ngukhulu laphana elitshengisayo okwempilakahle njalo.

Ekukhankaseni ngezempilakahle odokotela bahamba ngezigaba ngezigaba bekhuluma ngezempilakahle futhi behlolisisa abantu ukuthi babasize nxa belemikhuhlane etshiyeneyo. Udokotela uhlezi lomntwana embuza emhlola ngokunjalo egqoke impahla yokuzivikela

Omama abazithweleyo bayaxwayiswa kakhulu ukubana phakathi kwesikhathi andubana babelethe bavakatshele ezibhedlela kwabezempilakahle ukuthi bahlolwe ukubana abantwana ababathweleyo baphila kahle lokubona ukuthi umntwana ungoyini.

Inhlanganiso ezihlukileyo seziyenze umsebenzi omkhulu ikakhulu eAfrica emazweni agoqela Uganda ukuthi abantu bonke bathole usizo ukuvikela imkhuhlane ethelelwana ngokwasemacansini lokuthi bahlele kuhle imuli zabo ngabo Family Planning .

Amascan yimitshina yakulezi insuku eyenelisa ukuhlola umama ozithweleyo ukubana umntwana uyakhula kahle yini uyenelise lokubona ukuthi umntwana uyini ngowesilisa kumbe ngowesifana

Eminyakeni edlulileyo kuke kwavama kakhulu ukumemetheka kwemikhuhlane ethelelwana ngokuthi abantu bengaziphathikahle kwezamacansi , ngalokho kubalulekile ukubana umuntu abe lomunye wakhe oyedwa ukuthi behlangene kwezamacansini ukuvikela imkhuhlane egcwala indawo yonke

Umama ozithweleyo usesibhedlela ulalisiwe embhedeni kungoba umongikazi emhlola emkhangela esiswini egqoke ama gloves egqoke lenye impahla yokuzivikela kungoba engabe esefuna ukubeletha lumama.

Owesifazana uvakatshele esibhedlela ehamba ngokwempilakahle udokotela uselindele ukumkhangeka ugqoke impahla yokuzivikela ukubana akhangele lo ongezwa kahle osegqokile laye okokuzivikela njenge sigulane.

Leyi yimitshina yakulezi nsuku ethiwa ngama pregnancy test asetshenziswa ukuhlola ukuthi umuntu engabe esebambile yini isisu noma hatshi kulendlela zokubona ukubanu muntu uzithwele noma kazithwalanga kubonakala ngemzila etshengisa emtshineni lowu .

Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu ikakhulu kulabo abaphatheka kwezemidlalo njengokugijima kumbe ukudlala ibhola ukwenzela ukubana nxa suginqile waphelelwa ngamanzi athile emzimbeni ukwazi ukubuyisela ukwenzela ukuthi ungatshaywa likhanda noma ukucina usiwa.

Ukuthuthuka kwethekhinoloji sekusize kakhulu kwezempilakahle lapho sokulemitshina eyanelisa ukubana odokotela bakhulumisane lezigulani loba zingekho khonalapha esibhedlela uthole usizo ulapho okhona noma usendlini.

Imitshina yakulezinsuku isiyenza kubelula ukuthi umuntu ayelatshwe ekhona lapha akhona engazange avakatshele esibhedlela eyanelisa ukukhulumisana lodokotela ngocingo bebona ngemitshina ukuze athole usizo emzimbeni wakhe ongezwa kahle.

ukudla esikudlayokwesinye isikhathi akwanel emzimbeni kukunikeze wonke ama nutrients afunakalayo ukuthi umzimba weneliseukuzilwela emkhuhlaneni yikho ke kuthengiswa amaphilisi ancedisayo ukuthi sithole ama nutrients wonke emzimbeni anjengama multi Vitamins

Izihlahla zeganga zezincedise kakhulu ukwenza imithi yesintu encedisana lemithi yakulenzi insuku ikakhulu inhlaba etholakala phakathi kwemithi yakulezi insuku futhi yona yodwa iyavuma ikwelapha izilonda.

leli liganga elitshengisa izihlahla ezitshiyeneyo ezinye zinde ezinye zifitshane zonke zilamahlamvu aluhlaza lezi zihlahla zingasetshenziswa ukwenza imithi yesintwini eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo loba impande zakhona zingasetshenziswa ukwenza leyo mithi

Leyi yinhlanganiso yabantu ,ababona ngokwemithi eyezihlahla ezitshiyeneyo. Babonakala begqoke izikhipha eziluhlaza ,ezifananayo okutshengiselukuthi bahamba ngohlelo lunye. Bemephakathi kwazo zingezezihlala ezingelapha imikhuhlane etshiyeneyo.